Vafundi vefundo yeana adoodori asati atanga fundo yekutanga vanokurudzirwa yaamo kuti vatengerwe hembe dzechikora neabereki.

Kuzvikora zvefundo yevana vadodori vanenge vasati vatanga fundo yekutanga ana adodori anokurudzirwawo kutengerwa hembe yechikora nemagwada anodziya.

Ana mai nana baba anokurudzirwa kakurutu kuti vaendese zvana zvavo zvidodori kuzvikora zvefundo zvevana vadodori Kona iyoyo vanenge veifundiswa kunyora mazina awo nekugarisana nenantu zvakanaka nekuremekedza.

Vafundi vefundo yokutanga vanosiso kutengerwa hembe dzechikora nemagwada echikora akahlamburika yaampho kuti vafunde veidakara.

Kuzvikora zvefundo yekutanga nekuzvikora zveana adoodori kana hurumende yakarongeka kwemene vanavo vanofanire kubikirwa zvikafu kuzvikorayo kuti vafunde veidakara.

Vafundi vefundo yekutanga, vanofunda maningi ngekuningira. Vafundisi vanosisobhara mifananidzo veinamira mumadziro.

Kuzvikora zvefundo yekutanga kunokurudzirwa maningi kuti kubaange kune utsanana hukurutu mashango akacheka mbatso dzekufundira dziine mafafitera dzakapendwa.

Vafundi vefundo yeana adodori vanokurudzirwa maningi kuti vanasirirwe zviro zvekutambisa kuzvikoro kwaanenge eifundayo zvakaite sezvimotokari zvakadaroko ngekuti vanofunda maningi ngekuona.

Vafundi vefundo yekutanga nevafundi vefundo yechipiri vanosiso gwinyisira yambo kuzvifundo zvavo zvo kuti ramangwani ravo riba nasirike kwemene

Vafundi vefundo yekutanga vanokurudzirwa maningi kuti, vatengerwe hembe dzechikora nemagwada, kuti vafunde neamweni veidakara, ramangwani reinasirwa.

Zvikora zvefundo yekutanga zvinokurudzirwa maningi kuti zvinge zvakabakomberedzwa ngeruzhowa kuitira kuti ana echikora asatiza chikora einda kootamba eita misiyaizwa kubanze.

Vafundi vefundo yaana adodori vanokurudzirwa maningi kuti pano neapo abereki awo ambodainzirwa kuchikora veifundiswawo ngezveutano nezveanawo kuti vachengete vana zvakabahlamburika yaampho.

Vafundi vefundo yekutanga nevafundi vefundo yeanaadodori vanofunda maningi ngeku ningira, vanofanira kutengerwa mabhuku aka bharwa mifananidzo kwemene.

Hurumende inokurudzurwa kakurutu kuti inasire zvikora zvefundo yekutanga zvakati kuti miganga yeshe kuitira kuti ana echikora achahamba mimango mikurutu kutsvaga mishando.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera-dera, vanokurudzirwa yaamho kuti vagwinyisire kwemene ngezvifundo zvavo zvenyara. Zvakaita sekusona hembe nekunasira hembe kunasira ramangwani ravo.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera dera vanokurudzirwa yambo kuti vagwinyisire ngezvifundo zvawo zvenyara zvakaita sekurima madhumbe kurima madima zvakadaroko.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera-dera vanokurudzirwa yaamho kuti vagwinyisire ngezvifundo zvenyara, zvakaita sekupishira simbi.

Kuzvikora zvefundo yechipiri nezvikora zvefundo yepadera-dera. Vafundi vanokurudzirwa maningi kuti vagwinyire ngemishando yavo yenyara. Kuitira kuti ramangwani ravo rihlamburike.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera-dera, vanokurudzirwa kakurutu kuti kana vaenda kuzvikora kwavoyo, vabagwinyisire yamho ngezvifundo zvavo zvenyara nekuti ndizvo zvave kutopa ndaramo mazuwa anyamashi.

Muzvikora zve fundo yepa dera dera afundi ano kurudzirwa yamho kuti achengetedze ndau dzawo dzeku watira ngeze kufundira dzaka bai dhlamburuka kwemene.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera-dera vanokurudzirwa yaamho kuti vagwinyisire ngezvifundo zvenyara zvakaita sekunasira simbi nekunasira maphaipi.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera dera vanosiso gwinyisira yaamho ngezvifundo zvenyara zvakaita sekutsetsa nekunama simbi.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera dera vanosisogwinyisira yaamho ngezvifundo zvavo zvesainzi kuti vazoitawo madhokodheya nanamukoti.

Vafundi vefundo yepadera-dera vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera vanokurudzirwa kakurutu kuti vaenda kuzvikora kwavoyo vabagwinyisire yaamho ngezvifundo zvavozvo kunasira ramangwani.

Vafundi vefundo yepadera dera nevafundi vefundo yechipiri vanosiso gwinyisira yaamho nekubaatsamwirira kwemene kuzvifundo zvenyara zvakaita sekupishira nekutsetsa simbi.

Vafundi ve fundo yepa dera dera ne vafundi ve fundo ye chipiri vano siso gwinyisira yamho ngezvi fundo zvawo zve nyara zvakaita seku nasira motikari ne mishina.

Vafundi vefundo yechipiri nevefundo yepadera dera varume nevakadzi, ndombi nemajaya vanofanira kugwinyisira zvifundo zvenyara sekutsetsa mapuranga nembiti kunasira zviro.

Vafundi vefundo yepadera dera neye chipiri vanokurudzirwa maningi Kuti kana vaenda kuzvikora kwavoyo vabagwinyisire yambo ngefundo dzavo kuti vanasire ndaramo yavo yamangwani.

Zvikora zvefundo yekutanga nezvikora zvefundo yechipiri kunosise kunge kuine utsanana hwemene kuitira kuti pasakonzerwa mikhuhlani.

Zvikora zvefundo yechipiri kuno kurudzirwa kakurutu kuti kunge kune mbatso inogara mabhuku akawanda ekuti ana anenge eida hawo kuerenga vaende ikweyo koono kora fundo.

Vafundi vefundo yekutanga nevafundi vefundo yechipiri vanobakurudzirwa maningi. Kuti vatengerwe hembe dzechikora dzakanaka nemagwada echikora kuti vafunde veidakara.

Hurumende inokurudzirwa kakurutu kuti inasire nekuvaka zvikora zvefundo yekutanga neyechipiri mumiganga yeshe kuti ana echikora asahamba mimango mikurutu.

Vafundi vefundo yechipiri vanenge veifunda kuzvikora zvavoyo vanokurudzirwa maningi kuti Vatengerwe hembe dzechikora nemagwada echikora kuti vafunde zvakanaka neamweni.

Kuzvikora zvefundo yechipiri, vafundi vanokurudzirwa kuti vagwinyisire yamo ngefundo yavo yeyara yakaita sekutsetsa sembi ,kutsetsa mapuranga nekufuya zvifuyo.

Vafundi vefundo yekutanga nevafundi vefundo yechipiri vanofanira kuunganidzwa veifundiswa ngezveutano hwakahlamburika yaampho.

Vafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa kuti mikore yega yega nemisi yega yega vaunganidzwe veifundiswa ngezveutano kunyanyisa hutano hwepabonde neutano hwekubara.

Vafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa kakurutu kuti vatenge kwehembe dzechikora nemagwada echikora kuti vana vafunde vakafanana veidakara, ramangwani reinasirwa.

Kuzvikora zvefundo yekutanga nekuzvikora zvefundo yechipiri vafundi vefundo vanokurudzirwa maningi kuti vatengerwe hembe dzechikora Ngemagwada anodziya akahlamburika yambo.

Vafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa kukurutu kuti vabaagwinyisire yaamho ngezvifundo zvawo zvekutamba mabhora. vanofanirawo kuende koovhekwe ngemadhokodheya.

Vafundi vefundo yepa chipiri poapo vanokurudzirwa maningi kuti vachengetedze ndau dzavo dzekufundira dzakaba achena yeyamho kudzivirira matenda akaita sekhorera.

Kuzvikora zvefundo yekutanga nezvikora zvefundo yechipiri vafundi vanokurudzirwa maningi kuti vafundiswezve kuti vanofanira kurya zvikafu zvine utano hweshe hwakakwana.

Vafundi vefundo yechipiri vanosise kuti vaende kuzvikora kwavoyo vabaagwinyisire yaambo ngezvifundo zvenyara zvakaita sekunama simbi nekutsetsa simbi nekutsetsazve mapuranga nekunasira zviro zvemumbatso.

Vafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa maningi kuti vatengerwe hembe dzechikora nemagwada ndianamai avo naanababa. Kuti vafunde vakafanana neamweni veidakara, veishenya. Ramangwana ravo reinasirwa.

Zvikora zvefundo yekutanga nezvikora zvefundo yechipiri zvinokurudzirwa kakurutu kuti zvinge zvibaari zvikora zvakanaka kwemene kuitira kuti vana vafunde veidakarawo.

Kuzvikora zvefundo yechipiri , nezvikora zvefundo yepadera-dera, kunokurudzirwa kakurutu kuti kunge kuine mbatso yekuerengera kwona iyoyo kunenga mweigara mabhuku , ekuti antu anoda koonokora fundo arumbe kona iyoyo.

Vafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa maningi kuti kana vaenda kuzvikorayo vanobagwinyisire nezvifundo zvayozvo kunasira ramangwana.

Kuzvikora zvefundo yepadera-dera zveantu anenge eifunda kuti apuwe zvitupa zvefundo yepadera, vafundi vanokurudzirwa yaamho kuti vagwinyisire ngezvifundo zvavo.

Kuzvikora zvefundo yepadera-dera zveantu anenge eifunda kuti apuwe zvitupa zvefundo yepadera-dera. Vafundi vanokurudzirwa kakurutu kuti vabaagwinyisire yaamho ngezvifundo zvawo zvaanenga eiita zvona izvozvo.

Kuzvikora zvefundo yepadera-dera zvinosisonge zvibaari zvikora zvine utsanana hukurutu ngekuti zvinofundwa ngeantu anenge aine fundo yepadera-dera.

Zvikora zvefundo yepadera-dera, zveantu anenge eifunda kuti apuwe zvitupa zvefundo yepadera-dera zvinokurudzirwa maningi kuti zvinge zviri zvikora zvibaari neutsanana hwemene.

Vafundi vefundo yepadera dera vanenge veifunda kuti vapuhwe zvitupa zvefundo yepadera, vanokurudzirwa manhingi kuti vagwinyisire yaamho ngezvifundo zvavo.

Kuzvikora zvefundo yepadera dera zveantu anenge achifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera vafundi vanosisa maningi kugara mundau dzakachengetedzeka.

Vafundi vefundo yepadera dera vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera dera vanosisa kugwinyisira yambo ngezvifundo zvawo kunasira ramangwani.

Vafundi vefundo yepaderadera vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera vanokurudzirwa maningi kuti kana vaenda kuzvikora kwavoyo vabaagwinyisire nekutsamwirira yaamho pazvifundo zvavozvo.

Vafundi vefundo yepadera-dera vanenge veichifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera vanokurudzirwa maningi kuti vachengetedze ndau dzawo dzavanowata dzakabachena yaamho kudzivirira matenda akati kuti.

Vafundi vefundo yepadera dera vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvepadera vanosisa kugwinyisira yambo ngezvifundo zvavo zvo kunasira ramangwani ravo.

Vafundi vefundo yepadera-dera vanokurudzirwa maningi kuti kuzvikora kwavoyo mbatso dzavanenge veigara dzirambe dzakachena, dzakakorobwa, dzakatsvairwa, kuitira kuti vasakonzerwa matenda.

Vafundi vefundo yepadera dera vanosisotengerwa makombiyuta kuti vafunde veitsvaka fundo padandemutande kunasira ramangwani.

Vafundi vefundo yepadera dera vanenge veifunda kuti vapuwe zvithupa zvefundo yepadera, vanosiso kugwinyisira yeyamho ngezvifundo zvavo kunasira ramangwani.

Vafundi vefundo yepadera-dera, vanosise kubaagwinyisira yaampho ngezvifundo zvawo zvefundo yepadera zvona izvozvo. Kuitire kuti ramangwani rawo ribaanasirike kwemene. Vararame ngeudakaro, ndaramo ibaajeke yaamho.

Vafundi vefundo yepadera dera vanenge veifunda kuti vaite madhokodheya naana mukoti vanofanira kuziya makodo eshe ari mumwiro mwemunthu.

Kuzvikora zvefundo yepadera dera zvevandu vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera zvinokurudzirwa kakurutu kuti zvibarambe zvakachena zvisina marara , zvakakorobwa zvakatsvairwa kuitira kuti pasakonzerwa matenda.

Vafundi vefundo yepadera-dera vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera, vanosiso gwinyisira yaamho ngezvifundo zvavo zvavanonga veiita kuzvikorayo.

Muzvikora zvefundo yepadera dera vakuru vezvikorazvo vanokurudzirwa maningi kuti vanasirise matebura nezvigaro zvakati mboryo kuti vana va bharire zvakahlamburika ramangwani reinasirwa.

Kuzvikora zvefundo yepadera dera zvevantu vanofunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera , vafundi vanokuridzirwa yaambo kuti vaziye chihambiro kuzvikora kwavoyo kunasire ramangwana.

Kuzvikora zvefundo yepadera-dera , vafundi vefundo, vanosisochengetedza ndau dzaanowatira nezvimbuzi zvakachena yaamho .

Kuzvikora zvefundo yepadera dera afundi anosise kutenga makombiyuta kuti vafunde veitsvaka fundo padandemutande.

Vafundi vefundo yepadera dera vanokurudzirwa maningi kuti kana vaenda kuzvikora kwavoyo vabagwinyisire yambo nekutsamwirira kwemene kuzvifundo zvawozvo zvaanenge eiita zvona izvozvo.

Kuzvikora zvefundo yepadera dera vafundi vanokurudzirwa maningi vari kufunda zvifundo zvenyara vabaagwinyisire yaamho ngezvifundo zvavozvo ngekuti mazuwa anyamashi zvifundo zvenyara ndozvaakutopa antu ndaramo.